Lɔɛ ane yie ka vūū nyoore a yire a yie poɔ, teɛ meŋ are a peɛle a yie, ka a lɔɔre na naŋ maŋ kpinne a vūū meŋ are a peɛle, ka nensaaba meŋ are a peɛle a zie.

Nembanuu a zeŋ, a tuŋ nu bontoor, a su soɛtare ka ba zeŋ maala folaware ennɛ. K'a folaware mine ka folaware puur mine e zeere, k'a mine e doɔr, k'a mine e vaar.

Gbeŋini ane nii, ka naao kaŋa gaŋ teŋԑ sogͻ. Ka a gbeŋini ata a do dͻgele o zu. Ka a gbeŋini kaŋa a haa o noͻre a nyͻge ne a naao kaŋ nyuu. Ka a gbeŋini kaŋa de weԑ, ka a nii mine a tuuro.

Dɔɔ la vuun a maala sola a binne, ka taabogre yiri taabogre yie a are, kaa taabogre yiri kaŋ e vaare ka biiri bayi are ka kaŋ su kparezeɛ ka kõɔ garewaare biŋ garewaa a biŋ ka booti meŋ biŋ.

Dͻbͻ bata, a su kpare zeere a fu vͻgele sapigi peԑle a tuŋ nu bontoore ba nuuri poͻ, a nyͻge kuri daa kaŋ. Ka kuri daa kaŋ meŋ dõͻre a are a ba puoriŋ.

nesaalepeɛle mine, a su kparesɔgelɔ, ka nimbanuu zeŋ dakogiwogi zu ka kaŋa gbi dumo a nembanuu niŋeŋ, ka kũũ dga a biŋ a peɛle ba. Ka teere meŋ are a peɛle ba.

Pͻge la zeŋe dakogi zu, a su kpare sͻgelaa a seԑ kuri sͻgelaa a zeŋe kͻge kyaane kyԑ ka a kͻmpiita be o nimitͻͻreŋ ka o kaara a kͻmpiita kyԑ kyͻgerͻ. Ka boma be toͻ poͻ a waa dõͻre a be a kolee poͻ.

Bɛn ne mui, ka vaare a de zama, a de gyɛlee ane nɛnoo a be laa poɔ ka zeɛre a dɔgle a zu. 13402

Yie, ka dɔbɔ bayɔpoi a do are a yiri kyɛnse kaŋa zu, kaa kyɛnse e zeere, ka nembanuu a su kpare vaare, ka nembanaare meŋ a vɔɔle zupile naŋ e doɔre, kyɛ ka ba de soola a ennɛ a yiri kyɛnse zu.